Ingantattun hanyoyin magance ƙin amincewa ko karɓuwa Wannnan fefan bidiyo nana mana nuni da yadda za ka ɗauki nauyin kanka da kuma alamomin rashin kuɗi, e, rashin kuɗi na iya zama alaman wani yanayi mai muhinmanci. Matsalolin kuɗi na iya haifar da al’amura kiwon lafiya da yawa ciki har da damuwa, damuwa game da kuɗi na iya haifar da alamon damuwa kamar bugun zuciya, gumi, girgiza ko kuma rikirkita wasu yanayi, yana kamar buɗe anbila ko halartan kimanta da fa’ida na iya haifar ɗa jin damuwa da firgita, matsalolin barci, damuwa game da kuɗi na iya haifar da matsalolin barci, ɓacin rai ko rashin ƙima. Matsalolim kuɗi na iya haifar da munmunan yanayi kaman baƙin ciki ko ƙarancin ƙima, keɓe kai, alamo na kuɗi na iya haifar da keɓe kai, rikkicin iyali, batun kuɗi na iya haifar rikicin iyali, tunanin cutar da kai. Al’amarin kuɗi na iya haifar da tinanin cutar da kai ka ji za ka iya kashe kanka saboda al’amarin rashin kuɗi duk wannan cutan kuɗi na iya haifar da shi, rashin kuɗi ya sa a yau yaranmu an koro su daga makaranta, rashin kuɗi ya sa yau babu jituwa a gidajenmu na auratayya, rashin kuɗi ya kawo damuwa sosai ga mutane da al’umma bakiɗaya, rashin kuɗi ya sa yaranmu suna a saman titi suna barci saboda babu inda za su kwanta, rashin kuɗi yana haifar da rashin lafiya, rashin kuɗi yana haifar da mutuwan jiki, rashin kuɗi yana kawo rashin zaman lafiya, rashin kuɗi babban ciwo ne a yau, rashin kuɗi ya sa an kore yaranmu a makaranta, rashin kuɗi yana kawo hawan jini, rashin kuɗi yana sa abubuwa da dama. Sannan idan ka gama kuma ka san kayan da za ka saka, kuma ya nuna mahinmancin saka kaya masu kyau, kaya masu tsafta wani sa’in ka sa kaya riga da wando kaɗai, wani sa’in ka yi zanzarodi, wani sa’in ka saka riga ta ciki ka fita da na waje kuma ya nuna ma alaman mahinmancin gyara gashi. Mahinmancin fesa tirare, wani sa’in wata rana ka sa kaya ka saka gilashi kuma ka sani za ka iya haɗa kaya idan ka saka farin riga, ƙila ka saka baƙin wando kar ka je ka saka jan riga ka ɗauko koren wando, ka saka a’a ya zamana ka iya ka iya haɗaka kaya kuma ka san irin takalmin wanda za ka saka did dai ka saka ka je kai harkokin gabanka. Daga zaran an haifi mutum, mutum yakan zo matakai dabn-daban na rayuwa kama daga lokacin da aka haifi mutum da har girmansa yakan kai matakai wanda suke taimaka masa wurin ya zama ɗan’Adam da ya daga cikin matakan da mutum yake kai wa yake fara bi shi ne rarrafe, zama kafin tukunna ya zo har ya fara tafiya. Sai kuma a zo ɓangaren da ya shafi tafiy yara sukan fara tafiya daga zaran sun kai shekara a duniya sukan riƙe abu ko katanga ko wani ice kowani ƙarfe da yake da ƙafe domin su riƙe shi sai su tashi suna takawa a hankali a hankali har ya kai lokacin da yaro zai fara miƙewa da ƙafarsa daga zaran yaro ya koyi tafiya su yi tuntuɓe sabida lokacin jikinsu bai yi da ƙarfi kuma a lokacin da yara suke tafiya sukan haɗu da abubuwa da dama domin lokacin jikinsu bai yi kwari ba, gwiwansu ba tai ƙarfi ba, kafansu bai yi ƙarfi ba, hakan yana sawa yara su gaji har su faɗi a wannan lokacin yawanci akan daina goyan yara sabida lokacin sun ɗan yi wayau sun iya tafiya suna koyan magana kuma sun iya gudu da sauransu. Masu kiwon lafiya na jinyar damuwa.

Zanga-zangar tarihi a cikin kowace shekara goma, an samu tarihin zanga-zanga daban-daban a shekara daban-daban. Zanga-zanga tarihi ta faru a wurare a sassan duniya, tawaye ne da suka faru a shekarun baya da suka wuce wanda suka ƙunshi nau’o’i daban-daban a shekara daban-daban wanda hakan na faruwa ne a dalilin wani abu da aka yi saboda ana so gwamnati ta gyara ko kuma wani abu da ba a so sai ka ga an yi zanga-zanga akai saboda a samu matsaya ko kuma gwamnati ta janye abin da ke damun al’umma. Kamar a Najeriya an samu tawaye na zanga-zanga wanda ya faru a shekara ta shekara ɗari tara da sittin da shida, zanga-zangar Kano, tawayen Maitatsine wanda ya faru shi ma a shekaran shekara ɗari tara da saba’in zuwa shekara ɗari tara da tamanin, shi ma wannan tawaye ne da ya faru a Najeriya musamman a arewacin ƙasar. Akwai zanga-zanga da ta faru daban kamar zanga-zangar mawaƙa sun yi zanga-zanga a shekarar shekara ɗari tara da arba’in har zuwa shekara ɗari tara da hamsin. Akwai zanga-zanga daban-daban da ya faru shi ne abin da muke magana, zanga-zangar shekaru da suka faru.

Zan yi magana ne kan yadda za ka tsara birane, wato tsara lokaci na aiki ko wurin kasuwanci ko na kamfani yana farawa ne daga ranakun da ake aiki kaman litini zuwa jumu’a sannan kuma ƙarfe takwas ko ƙarfe shida na safe zuwa na yamma. Sannan kuma lokacin da wani zai aiki wani zai karɓe shi zuwa wani lokaci yadda ya dace, sannan mafi yawa tsara lokutan aiki yana farawa ne da gano ma’aikata na wannan wurin da aka ɗauke su, a sa kowa ya yi aiki a lokacin da ya dace, sannan kuma wani aiki ya kamata ya yi misali kana da ma’aikata guda biyar sannan kana da ranaku litini zuwa juma’a. za ka iya sa ƙarfe takwas zuwa ƙarfe sha biyu wannan e ka za zai yi aiki sannan daga ƙarfe biyu zuwa shidan yamma wane zai yi aiki. Haka nan ran talata kuma ga irin aikin da zai yi haka shi zai ba ka dama ka riƙa kulawa da yanayin aiki a wannan ma’aikatan sannan kuma ka iya gane cewa wane ne yake yin wannan aikin idan kuma aiki na so ya lalace za ka iya gane wa ta ina ne matsalan take faruwa saboda ka samo maslaha. Yau za mu koyi bayani yadda za ka iya tsara jadawalinka na aiki akowane rana jadawalin aiki za a iya tsara shi bisa kowane rana ko wata bisa ga yanda ya fi maka sauƙi, na farko ya kamata ka san take na aikin ka wannan yana nufin jadawalin da aka tsara don yin aikin, na biyu ranakun mako a yawancin lokuta mutane suna zuwa aiki ne so biyar a rana wato daga litini zuwa jumaa ranan sati kuam ranan hutu ne saboda haka mutun ya tsara jadawalin aikin sa bisa ga ranakun mako akwai lokacin aiki yana nufin lokacin da ake fara aiki da kuma kamala shi misali ace takwas na safe zuwa biyar na yamma akwai ayyuka wanda suna nuni da aikin da zaa iya yi da dama Sannan mutane suke rayuwa a cikin ‘yanci babu rayuwa wani da wani.

Yadda abota ke shafar ƙwaƙwalwa, abota na iya ɗaukar wuri na musamman a cikin labarin rayuwar kai tsaye. Mene ne a cikin wannan abota ya zama na musamman Kafin mu shiga cikin kimiyya bari mu ji yadda yake faruwa a rayuwar mu. Idan aka ce aboki ana nufin makusanci da yake da matukar muhimmanci a rayuwarmu ya haɗa duk wasu halayya na gari da kai a kowane hali ya share maka hawaye in kana cikin ƙunci ku yi wasa tare cikin aminci ya ba ka shawara ya zauna tare da kai da zuciya ɗaya. Ma'ana ba shi da mugun nufi a kanka face, gurin shi ka kasance cikin farin ciki. Abota tsakanin yara da manya yana da bambanci saboda ƙwaƙwalwa tana aiki a hanyoyi daban-daban. A matakai na rayuwa. Ana samun lokaci mai muhimmanci a tsakanin abota yara da manya yadda ƙwaƙwalwa take fahimta lr yadda ake daraja dan ɗan Adam. Fahimta da kuma cuɗanya da mutane, masani ilimin kimiyya sun yi magana a kan abota a tsakanin matasa da yadda za a sake daidaita zamantakewa domin matasa sun fi samun lokaci tare da abokai fiya da iyayensu. Wannan ya samo asali ta hanyar canji a wani sashe na ƙwaƙwalwa. Wannan sashen na da matukar tasiri a tasowar matashi, abota tsakanin matasa ya fi tasiri fiye da na yarinta domin an fi samun kusanci da daidaituwan. ma'ana Masana kimiyya sun kira shi da ƙa'idar hankali suna kitanshi da ƙa'idar hankali shi ne fahimtar damuwar wasu da kuma hangen nesa. Wannan ƙa'idar hankali yana tasiri a rayuwar matasa sosai a ƙwaƙwalwa.

Muhinmancin nishaɗantarwa, mene ne nishaɗantarwa? Ba lallai ba ne sai na ba ku dogon maana na ƙamus akan nishaɗantarwa. Abu ne da muka sani cewa za mu iya yi ko muke yi akai-akai a rayuwanmu na kullon, zai iya kasancewa wasanni na motsa jiki, kamar su gudo ko tsalle-tsalle ko wasanni da ake yi na na’urori ko kallon talabijin, duk wannan za a iya sa su ko kuma mu ɗauke su a matsayin nishaɗantarwa .To me nishaɗantarwa take mana a matsayinmu na mutane? Yana samu mu kasance a cikin yanayi me daɗi kaman a cikin yanayi me daɗi a rayuwanmu kamar kuma a cikin yanayi na motsin rai, yana na halitta yana samu mu ji tsoro mu kasance a cikin tsoro mu ji shi a jikinmu ko a yayin da muke kallon wasanni na tsoro. Sai kuma iya samu mu zubar da hawaye a yayin da muke kallon wasanni na tausayi, jimami, ma yawanci muna shiga wani fanni na nishaɗantarwa kamar kallo a na’ura ne kwakwalwa, ko kuma wayoyin salulanmu ko buga wasannin kwallon ƙafa ko masu wasannin ƙafa, da dai sauran. Wasanni da ana kiran su da nishaɗantarwa ne amma tanbayata a nan shi ne, wani lokaci ne kake keɓewa don nishaɗantarwa? A rana ko a sati ko a wata koma shekara akan lokacin da kake warewa saboda abu me matuƙar mahinmanci a rayuwanka. Kaman samun lokaci tare da iyalanka, ko wani abu da kake so ka cinma buri a rayuwanka, kamar kuma ko cigaban karatunka, kamar halattar wani ganawa na aiki, kaman gyaran wani abu da ya ɓaci a gidanka ko gyaran abun hawanka da dai sauransu. To wani lokaci muke warewa wa’yannan ababe masu matuƙar anfani akan nishaɗantarwa? Shin kana adana kuɗi, muna adanan kuɗi saboda inganta rayuwanmu da ta iyalanmu ko kuma a’a muna bin wurin nishaɗi da wuraren shaƙatawa mu kashe kuɗin a can har da ɗaukan nauyin wasu mutane ko kuma munanne a gaban talabijin ga kayan ciye-ciye a gabanmu muna gani da muka fi so, kuma cikin irin halin da muna cikin mutanen da muke samun kanmu a cikin halin rashin natsuwa, muna gurin aiki a lokacin da muke gurin aiki muna tunanin wani shiri da muke son kalla muna tunanin in muka dawo zai iya wuccemu, saboda sunnan nishadantarwa ko muna cikin yanayin da shin idan muna so mu rage wadannan ababen da muka kira a matsayin nishadantarwa wanda muke shigar wani hali mumumuna na bacin rai tor kamar dai yadda nishadantarwa yake da amfani, amma shin amfaninshi ya kai ko shin muna dora wasu abubuwa mafi muhimmaci arayuwarmu, yaran mu suna bukatan lokaci a tare da mu, sannan muma muna bukatan lokaci a tare da su, saboda tunanin nan nasu na yarantaka ya kamata mu saita shi, mu sashi daidatu saboda su samu su tafiyar da rauwarsu yadda ya kamata saboda haka suna bukatan lokacinmu da tunaninmu. Ya kamata nishadantarwa baya magudi a rayuwarmu, nishadantarwa ba lallai ne illimantarwa ba. ya kamata musan illimantarwa na kanmu, musan lokacin illimantarwa da na nishadantarwa. ya kamata mu tsara rayuwarmu, musan kudaden ci gaban rayuwarmu da na iyalenmu ba mu bata kudadenmu da lokacin mu akan nishadantarwa kadai. Nishadantarwa tana da nata amfanin haka rayuwa ma da illimantarwa da nata amfaninin. ya kamata musan lokacin da zamuyi karatunmu da illimantarwan mu da kuma lokacin da zamu yi ayyukan rayuwarmu da kuma lokacin da zamu nishadi. kada mu ware kanmu muce nishadin kadai zamuyi, ba haka rayuwa take ba.

Yaya lafiyar zamantakewa shi kun lura cewa kadaici zai iya shafar lafiyarku kamar shan taba sigari sha biyar a rana ɗaya, mu yi tunani a kan haka. Da yawan abun da muke sawa a jikinmu ko a ciki ko irin wasannin motsa jiki da muke yi da sauransu akan maida hankali gun mutanen da muke tare da su a rayuwarmu. Meyasa? Saboda mafi yawancinmu muna jin cewa duk abun da muke sawa a jikinmu da abun da muke zuƙa ko sha na hayaƙi ko na sha yana tasirin a ilimin halittarmu sosai, wanda ba haka ba ne face mutane da abubuwan dake tare da mu suke da tasirin a lissafinmu ko kuma fahimtarmu ba kamar abubuwan da muke sha ba. Wannan shi ne ilimin sanin halayyar ɗan Adam da yadda mutane suke na wani dogon lokaci da suka wuce. Sannan akwai abu guda ɗaya da dukkan al'umma a tsawaicin lokaci ɗabi'u da suka da ita kuma shi ne al'umma suna da zamantakewa da yake yaɗuwa a tsakaninsu. Al'umma suna buƙatar juna saboda rayuwa ta asali sannan kuma al'umma na da daidaituwa daban-daban guda ɗari da zai amfane su, ta hanyar ji amsa da ƙauna da soyayyar junansu. Ba a kuskure ba ne uwa da take shinshinanr kan ɗanta da ta haife shi in ta sa shi a ƙirjinta. Ba kuma a kuskure ba ne idan jariri yana kuka ba take ji a jikinta ko kuma al'umma suke ji a jikinsu sai dai don abin haka yake a jini. A yayin da wani abu na alhini ya samu ɗan uwa da ake zamantakewa da shi, al'umma suna jajanta mu shi suna ji a jikinsu. Saboda haka ba kowacce mu'amala ba ce ta keɓancewa take da ƙyau ga lafiyarmu. Zan barku da wannan, ya kamata a ce mutane su san cewa mu'amala da mutane yana kawo lafiyayyar zamantakewar lafiya, don haka ya kamata a ce mutum ya muamalancin mutane ya yi mu'amala da si saboda ya samu lafiyayyar zamantakewar ba wai mutum ya keɓe kanshi ya ce shi kadai zai yi rayuwa ko wani abu da yake amfani da su na sha da shi yana ɗauke mai kewa ko wasu wasanni da yake yi, a'a mu'amala da mutane yana da matukar amfani. Na gode.

Yadda za ka zama abun koyi, shi ka taba aiki da wani ko wata da yake tabbatace ko yana cikin wani yanayi da ba daɗi. Wata kila ka kalli wani daga cikin ma'aikata, to yanzu ka kalli karan kanka yadda mutane suke kallanka. Kana tunanin za ak aiya zama abun koyi ga mutane n da suke tare da kai, shin dabi'unka aikinka halayyarka yana tasirin gurin mutanen da kake tare da su. An yi nazari a kai, a cewar masana kimiyya, mutane suna tasowa ta hanyar lura da hali da dabi'un wasu mutane sannan kuma su kofa. Musamman hali yana canzawa, wani abu kuma shi ne kana iya kallon shuwagabanninka. Saboda haka akwai wasu abu ƙwarara kamar mutunci, gaskiya buɗe baki ko sakewa kan ƙarfafa tafiyar kungiyarka ko al'ummarka jin cewa kai abun koyi ne ga al'ummar. Sannan Kuma akwai abubuwa guda shida wanda za a kalla abun koyi ga al'umma idan mutum yana tare da su. Na farko wayar da kai, ka zama mai wayar da kai ga al'umma na abun da ya shige musu duhu d abunda ba su gane ba ko in ka ga wani abu da bai dace ba, ka wayar musa kai a ciki. Tabbatarwa, ka zama mai tabbatar sa magana ba wai mai ka kasance a bangare daya ba, in gaskiya ne ka faɗa gaskiya; idan ba gaskiya ba ne ka faɗa gaskiya ko da mutanen da ba su da gaskiya Mutanen ka ne. Tawali'u, tawali'u da ƙanƙan da kai ga mutane na ƙasa da kai da waɗanda ma suka girme maka da waɗanda basu kai ka ba a matsayi da girma shi ma yana da daga cikin halayyar da za a kalla a matsayin abun koyi. Mutumci, mutunta kanka shi ma da mutunta al'umma da kake tare sa su shi ma halayya ne da za a kalla a matsayin abun koyi. Tausayi, tausayawa ko tausayi da kake wa al'umma game da su yara da manya da ƙananan da tsofaffin shi ma nagartacciyar haliyya ne da za a kalla a matsayin abun koyi. Zama abun koyi ga al'umma yana da amfani ga kai da al'umma da kake tare da su.

Yadda za ka zama iyaye na gari, masu girma iyaye na gari ba su ne wanda suke bada kuɗi ba ko sauran ababen more rayuwa ba. Iyaye na gari su ne masu sadaukar da lokacin su don su tarbiyatr da ‘ya’yansu domin su zama ‘ya’ya na gari. Domin zama iyaye na gari se ka kasance da ‘ya’yanka akowane lokaci duk rantsi duk wuya, domin kasancewa suna da matuƙar tasiri a rayuwansu, yara suna bin abun da iyaye suke aikatawa ne ba wai abun da suka bada ba. Saboda haka, ya zama dole ka dinga aikata abu mai kyau domin yaranka suma su taso suna aikata abu me kyau, iyaye na gari suna jawo ‘yaransu a jiki domin su yi, domin su iyaye na gari a jiki domin su ji matsalarsu kuma su magance musu matsalar ta hanyan ba su shawarwari ko wasu iyaye suna so ‘ya’yansu su zama na gari abun alfahari a ko’ina iyaye masu girma suna tallafawa ‘ya’yansu, suna zama jagora ga ‘ya’yansu abun so ga ‘ya’yansu, abun koyi ga ‘ya’yansu, abun alfahari ga ‘ya’yansu. Zama iyaye ba aiki ba ne dama ce, zama iyaye ba nauyi ba ne ɗauka ka ce, albarkace wasu irin abun koyi za ku zama ga ‘ya’yanku, zama iyaye na gari nada matuƙar tasiri a rayuwan ɗan Adam kuma yara na da matuƙar tasiri ko a rayuwan al’umma bakiɗaya domin zama na gari shi ze samar da ‘ya’ya nagari.

Yadda za ka jure damuwa, kusan rabinmu suna fama da damuwa amma yanayinmu yana zama mara ƙyau ne idan aka samu rashin fahimtar yadda za a kula da shi sai ya zama mai tsanani. Amma abu mafi wuya a damuwa shi sanin mene ne shi, kuma musamman ma yadda za a iya bambanta shi daga matsayin shi. Wand kuman yake da adadin kamaceceniya da juma kamar baƙin ciki. Baƙin ciki da damuwa suna da kamaceceniya da juna, idan mutum yana bakin ciki zai yi kama da yana xikin damuwa kamar kuka rashin yarda. Amma bambanci abun lura a nan shi ne: bambanci damuwa da baƙin ciki, mai baƙi cikin yasan abunda yake bakin ciki a kai, mai damuwa kuwa bai sani ba. Mai baƙin ciki zai iya faɗin maka yana bakin ciki, ina bakin ciki ne saboda rasa wani abu da nake so ko saboda abokaina sun canza mun ko dai wani abu da yake damun shi. Amma mai damuwa bai iya fade maka asalin abun da yake damun shi ba. Mutum mai damuwa na da rashi iyawar gano abun dake damunsa kuma ya kai su da tuhuma irin ta ƙarya rashin lafiya ,wuce gona da. Irin wannan yanayi na damuwa zai iya sa su a cikin yanayin takaici har su ji ba su da amfani zuwa gurin aikinsu ko ci gaba da abun da ke gabansu. Ko sukan ɗauka cewa amfani da ƙwayoyin zai magance wannan matsala tasu ta damuwa ba haka ba ne. Magana da ziyartar masu jinya ciwon damuwa zai taimaka musu. Baƙin ciki da damuwa abu ne daban ko da baƙin ciki za ka fada abun da ya saka amma damuwa baƙin ciki ne da ba za ka iya faɗin abun da yake damunka ba ko kuma ka manta da asalin abun da yake damunka. Magance ta kuwa yana buƙatar nesanta kai da abun da ya haifar da ita ko yanayi da ya samar da ita kila ka aure mutumin da bai dace ba ko an haife ka a inda bai dace ba.

yadda za a tsara jadawalin aiki yau za mu yi magana yadda za a tsara jadawalin aiki jadawalin aiki dai ana amfani da shi a kowane lokaci a kowane ma’aikata da ake aiki na yau da kullum bari mu gani miye jadawalin aiki jadawalin aikin ranakun aiki ne da yake tsare da lokutan su a ma’aikata a kan kowani ma’aikaci ko don kwangila ko wani jadawalin aiki yana nuni da aikin da ma’aikaci zai yi a kowani rana yake da shi a kowane rana a cikin mako a kowane rana sannan kuma da lokutan su kamar litinin zuwa juma’a da awannin da zai yi aikin a kowace ma’aikata za a rubuta suna; yen ma’aikata da lokutan da ranaku da su ke da aikin za a iya kiran shi da suna lissafin aiki ana kiran shi da suna kuma lissafin aiki yadda za a tsara jadawalin aiki zai iya zama kamar haka za a yi zane a cikin takarda za a rubuta sunayen ma’aikata sai a rubuta ranakun mako kaman litinin zuwa juma’a sai kuma a rubuta kwanan wata kaman misali nan muna da sani safiya maryam abba da bello ga ranakun mako litinin talata laraba alhamis da juma’a ga kuma kwanan wata goma ga watan biyu ta shekaran dubu biyu da biyu to kaman na farko ma’aikacin na farko sani yana da aiki ranar litinin kuma yana da shi ranar talata kuma yana da shi ranar laraba kuma ranar laraba yana dashi ƙarfe biyu ranar talata yana da shi ƙarfe bakwai kuma ranar laraba yana da shi ƙarfe bakwai na safe to haka ita kuma maryam tana da aiki ranar litinin ƙarfe bakwai tana da shi ranar talata tana da shi laraba tana da shi a dukkan ranakun makon nan shi kuma bello ranar sati ne da lahadi ranar hutun ranakun mako ba aikin shi to haka jadawalin aiki ya ke tsare wanda kuma yana da matuƙar amfani saboda mutum ya san abun da zai yi tun kafin makon ya zo sai ya tsara abubbuwan da zaI yi na aiki da kuma abun da yake da su na waje da zai je ya aiwatar wannan shi ne yadda ake tsara jadawalin aiki

Yadda zaka magance ko sarrafa damuwa. Damuwa ita ce tsananin baƙin ciki, ko tsoro a rayuwarmu ta yau da kullum. Damuwa tana sa mutum ya kasance cikin tsoro da baƙin ciki da rashin walwala. Damuwa tana sa, kuma tana kawo saurin bugun zuciya, zufar tafin hannu, saurin gajiya da kasala, rashin kwanciyar hankali. Abu na farko shi ne ka sani ba kai kadai bane akwai mutane da yawa suke cikin damuwa, tsoro da baƙin ciki yana daga cikin halaiyar ɗan Adam, amma in ya kasance ya zama ko yaushe kana cikin wannan hali to ya kamata ka ɗau mataki. Hanya mafi kyau da zaka magance damuwa shi ne, ka fahimci shi, ka fahimce shi. Hanya ta farko shi ne ka samu littafin rubuta damuwarka, ka rubuta duk lokacin da ka shiga damuwa da dalilin daya kawo damuwar, sannan ka koyama kanka samun natsuwa a duk lokacin da ka shiga damuwa. Ka jajirce sosai wajen kwantar da hankali, wajen samun natsuwa, wani lokaci yana da matuƙar wahala wajen magance damuwa da tsoro da kanka, amma yana da matuƙar mahimmanci ka nemi taimako ko a wajen likita da sauran wurare kamar su: guraren ‘yan uwa da abokan arziki ko wa’inda suka fita ai suka shiga damuwa har suka zo suka maganceta sai suka fita sai ka tambayesu hanyoyin da ka bi, suka bi suka maganceta, sannan kuma ka zauna da likitoci ka dinga shiga cikin ‘yan uwa da abokai kana tattauna magana ze saman maka sauki. Ka magance damuwa ta hanya sarafa gane, sarrafawa ganewa ,da kuma ragewa.

Haya a gamagari da haya a gamayya mene ne banbanci Haya dai wani yarjejeniya ne inda wani ko wata zai biya kuɗi don ya zauna ko kuma yai amfani da muhallin da wani ya mallaka don kasuwanci ko a karan kanshi kaman hayan gidaje, shaguna, rumfuna ko da a kasuwanni ko a anguwanni suna iya yiwuwa na gwamnati ko na ‘yan kasuwa. To, mene ne bambanci tsakanin haya gamagari da gamayyar haya Muhimmin bambanci kuwa shi ne haya a gamagari wanda ya mallaka zai sa a yi ko ya karɓi kaso na muhallin shi a karan kanshi, shi kadai ba ruwan shi da wasu, shi kadai ne ya mallaka muhallin hayan, shi ko kuma shi kadai zai karɓi kason shi in an zo biya wanda kuma a gamayyar haya ko wani mamallaki zai karɓi kaso daidai da ɗan uwanshi ko wani mai hannun jari wanda suka haɗu suka yi gamayyar hayan za su karɓi kaso ne daidai da na kowa iya yawan su ko su nawa ne za a kasa daidai kowa ya ɗauki kaso daidai. Wanda kuma haya a gamagari shi mutun shi zai karɓa a karan kanshi shi kuma na gamayya kaso daidai za a raba, wani ba zai ɗauki ya fi na wani ba daidai za a ɗauka.

Rashi kuɗi ba shi ne matsalar ba, rashin kuɗi alama ce na mu gane ina muka dosa shin muna iya ɗaukar nauyinda suke ɗauke a kanmu ko kuma mu ma muna bi mutanen da za su yi mummunar tasiri ne a rayuwar mu. To idan dai har za mu yi tunani mai ƙyau dole ne mu kasance tare da mutane da za suyi tasori mai kyau a rayuwarmu. Kamar a makaranta ne idan kana da wayau za ka riƙa bin waɗanda suke da ƙoƙari ne suke da hazaka, saboda duk sanda suka ɗauko littafi za su yi karatu kai ma za ka ɗauko ka yi kuma za ka wuce. Amma kana bin waɗanda suke shagala tabbas kaima shagalan za ka yi duk sanda suka ja ka kaima za ka bi su. yana da ƙyau mu kasance da mutanen da za su yi tasiri mai ƙyau a rayuwarmu kaima wanda suke sauke nauyin da ke kansu na iyalai da al'umma. Saboda zama cikinsu zai sa dabi'unsu zai zama mana jiki kuma ya inganta halin da muke ciki., Saboda rashin kuɗi alama ce ta halin da kake ciki. Kamar ka je wurin likita ne ka fada mu shi abun da yake damunka ka gaya mai alamomi ne. Yanzu kuma zai daura ka a kan magungunan da za ka sha ka sama waraka. Mu da kanmu yanzu za mu ji idan muna fama da rashin kuɗi ko kuma kuɗi suna da ƙyau meye hanyar da za mu bi mu fita a wannan matsalar. Muna dai magana a kan kuɗi, magana gaskiya kuɗi shi ne rayuwa dole sai da kuɗi ake rayuwa. Sai mu duba mu ga me ya faru, shin don muna almabarantar da kuɗinmu ne ko kuma muna tare da mutanen da suke da mummunar tasiri a a rayuwarmu ne ko ba ma dauke nauyin da yake kanmu? Sai mu yi tunani a kan hakan mu duba mu gani. Saboda muna yaway cewa mu ba mu da kuɗi, mu kuɗinmu bai kai na wance ba .ba mu tara kudi ba amma idan mun duba za mu gano matsalar mu mu gyara mu gane wannan rashin kuɗin ba shi matsalar ba yadda muka tafiyar da shi ne da kuma halin da muka shiga. Idan muka duba waɗannan masalaha sai mu duba sai mu gyara.

Rayuwa na ƙyau ,wani lokaci akwai ban tsoro akwai abun tsoro, akwai abubuwan tsoratarwa amma wanna ba damuwa ba ne. Wani lokaci rayuwa akwai bakin ciki, faɗi tashi. Yau ka tashi da baƙi cikin gobe ka tashi da farin ciki, wannan ya dame ka gobe wancen ya dame ka. Amma shi ma ba abun damuwa ba ne. Rayuwa yana da faɗi tashi tabbas rayuwa yana da faɗi tashi, yau ka shi da wannan gobe ka tashi da wancen. Yau wannan ya faru, gobe wancan zai faru. Yau kana da kaza, gobe kana da kaza. Kar mu daina rayuwa saboda wannan, rayuwa yana da ƙyau za mu iya abubuwan burgewa wanda zai haska a cikin rayuwarmu. Za mu iya canje-canje da ba su da ƙyau abubuwan da bai kamata ba, abubuwan da muka bata za mu iya gyarawa mu yi canje-canje a kai. Mu koya komai duk abun da muka ga zai amfane mu, mu koye shi mu zama masu amfani a rayuwa. Duk inda muka shiga za mu amfanar da al'umma ne, duk inda muka fito za mu amfanar da al'umma ne. Mu ji mun bar alama duk inda muka je mu bar alamar mun je wurin, muna cikin wannan a tare ba mu kadai za mu yi tafiyar ba mu tafi gaba ɗaya. Hanyar na da tsayi ,tsawo sosai. Amma za mu kai ga gaci a tare da soyayya idan muka sa soyayya. Mu do junanmu, mu so kanmu. Mu kashe na'urar sadarwarmu mu yi wasa da wasanni daban-daban ..mu zama a bayyane kar mu zama a kuntace, mu zama a bayyane da kanmu da waɗanda suke tare da mu. Mu san kanmu a rayuwa, rayuwa na da ƙyau mu ma yana da ƙyau mu ji dadinta.

Rayuwa gajeruwa ce. Shin muna tunanin za mu rayu ne har abada? A’a, dole akwai mutuwa, amma mutuwar ba ita ba ce damuwar, kamar mutun ne me ɗauke da ciwon daji, ana tunanin rayuwa kaɗan ya rage mashi. Sannan, duk rayuwarshi ya ƙarad da ita ne a aiki, be ba wa iyalansa lokacinsa ba, se yanzu ya ce bari ya ba su lokacin da yake ganin ya rage masa a rayuwa. Saboda ba ma iyalai lokaci abu ne me matiƙar mahimmanci a rayuwarmu. Za mu ga muna tsare-tsare, muna da tsare-tsare, tsare-tsarenmu a rayuwa ko na aiki ko na abubuwan da muke son cim ma a rayuwa. Amma duk da haka, mu keƃe lokaci domin iyalanmu da makusantanmu. Rayuwa gajeruwa ce, mu je hutun lokaci na yawon shaƙatawa, mu ɗau hutu daga makaranta daga gurin aiki, mu riƙa shaƙatawa da iyalai da makusanta, ze haifar mana da farin ciki da annashuwa, ya kuma zama tarihi mafi soyuwa a rayuwarmu, yanda ko mutun be nan, za a iya tunawa; irin wannan lokaci da ya faru na shaƙatawa da aka je. Saboda haka, mu duba rayuwa gajeruwa ce, idan kana fita yawon shaƙatawa, kana rage aiki ma za ka zama cikin farin ciki da annashuwa a cikin rayuwarka. Ba komai ba ne kowane lokaci aiki, aiki a mutun ya dinga duba lokacin da ze kasancewa tare da iyalanshi da abokanshi, a sami annashuwa da shaƙatawa a tsatstsare, wannan lokaci yana tsayawa a ra; zikatam mutane, ba a manta shi.

Zama tare da tsammanin da abokan zama tare da gaskiyan haka, shin abin da kuke tsammanin zam a tare da abokai haka ne, watan shi shi gandun zogalan na’uin noma ne shi dodon koɗin kenan yana nufin muhalli mai kulawa inda ake haɓɓaka kiwo da tattara shi, dodon koɗin dan amfani daban-daban ko abinci, amfani na magunguna ko kuma dan cinikin dabbobin gida. Noman shi zogalen ko dodon koɗi wani aiki ne na noma wanda ake mayar da hankali akai akan kiwon shi zogalen ga wasu mahimmar abubuwa game da shi kiwon wannan gandun zogalen, ko ko a ce dodon koɗi na farko akwai shi manufar noman zogalen ka ga shi manufar na farko manufan nomansu, akan samun sumfurin abinci, kayan kyau ga bincike ga amfani da magunguna. Na biyu mukan iya cewa nau’in shi nomar akwai gandun zogalen koko in ce dodon koɗi na ƙasa akwai shi na ruwa daban-daban dai sannan na uku yac ce ake kafa shi sansamin koko mu iya cewa gidan wanda za ka iya yin noman wannan abun, akwai na farko za ka nemi matsugnin na biyu kulawa da zafin jiki da danshi wannan gaskiya yana da matukar mahimmanci sosai sai na uku abincinsu, na huɗu ruwansu na huɗu kuma za mu iya cewa haɗa shi kanshi shi dodon koɗin shi na farko za ka haɗa zumar miji da mata a ɗaurin kwai na biyar amfanin noman shi dodon koɗin, a kulawa mai sauki bai da wahala yana da sauƙin kulawa da kuma ɗaurewa sannan akwai darajar tattalin arziki, sannan na shida za mu iya cewa akwai shi a tattara da kasuwancin shi dodon koɗin nan akwai tattara shi dodon koɗin nan buƙatun kasuwa sannan akwai a taƙaice dai shi dai wannan noman yana nufin noman gandun zogale wacce aka kafa domin kiwo da haɓɓaka shi zogalen a cikin muhalli mai kulawa da don abin shi kyawun kayan shafa jiki da kuma wasu manufa wannan yana buƙatar kulawa da yanayi, abinci da buƙatar domin tabbatar da lafiyanshi, shi kanshi dodon koɗin ko zogalen da samu riban daga shi kanshi harkan noman nan wannan shi ne tsammanin da muke yi akan abokan zamanmu wanda gaskiya ba haka yake ba.

Hanyoyin sufuri a Najeriya. Akwai hanyoyin sufiri da ake amfani da su a Najeriya. Wannan faifan bidiyon yana nuna mana tsoma baki a cikin shan giya mai tsanani yana da matuƙar mahimmanci wajen taimakawa wanda ya kamu da wannnan ɗabi’a ya dawo da iko a rayuwarsa, shahadar giya tana iya zama mai wahala kuma tsoma baki da aka tsara da kyau zai iya ƙarfafa mutum ya nema taimako ga hanya mai kyau na yadda za a tunkare wannan batun. Kimanta al’amari, fahimtan matsaloli, tabbatar cewa matsalar shan giya tana da tsanani dan a yi tsoma baki duba alamomi kaman ƙin cika nau’o’in doka matsalolin lafiya, rikicce-rikicen dangantaka ko cigaba da shan koda yake yana haifar da matsaloli. Shirya kanka, fahimci dabi’ar sha da illolinsa ka koyi game da matsalar shan giya domin hanyoyin magance ta da kuma albarkatun da ake da su, tsara tawagar taimako, iyali da abokai zaɓin mutum ne da wanda aka shafa yake mutunta su kuma yana da amana da su. Tabbatar da cewa duk wanda zai shiga tsoma baki yana da fahimtar game da abubuwa da damuwarsu da manufan wannan tsombaki, taimakon masana, tabbatar da kawo kwararran mai ba da shawara ko kwararren mai kula wanda zai jagoranci shan giya, yana da tsanani ko wanda aka shafa yana da ƙiba, yana da ƙin karɓarsa. Tsomabaki, zaɓi lokaci da wuri mai dacewa, tabbatar cewa tsomabaki zai gudana a wurin mai zaman lafiya da kuma inda wanda akai magana zai ji amince, ka guji bara tsomabaki lokacin da suke cikin shan giya, shirya abun da za a fadi ko wani mutum zai shirya faɗar damuwarsa da ƙauna, yana mai mayar da hankalinsa kan lafiyar mutum maimakon tsokanan halayensa, yin gaskiya amman da tausayi yana da mahimmanci a bayyana sakamakon halayensu ba tare da kasancewa mai ɓacin rai ba. Manufa shi ne nuna ƙauna, goyan baya ba zagin halayyarsu ba, samar da zaɓuɓɓukan magani, yin shirye-shirye, magani, yin bincike ka zaɓuɓɓukan magani da ake da su a gaɓoɓin cibiyoyin kula da shan giya. Shirye-shirye ji na wajen ƙungiyoyin goyan baya ko shawarar neman taimako kai tsaye, bayar da goyan ba ya bayyana cewa za ku goyi bayansu cikin tsarin magani ko ta hanyar zuwa da su ko taimakawa, a shirin shi yana tafiya da su sai dai iyakoki bayyana sakamakon ka shirya dan tsai da iyakoki, bayyanawa mutum cewa idan ba su nemi taimako ba za a fuskanci sakamako, misali rage haɗin kai ko ƙin taimaka musu wajen shan giya, cigaba da tsayawa da gaskiya idan mutum ya ƙi karɓar taimako ya abin da ake tsarawa yana da mahimmanci ya kasance mai tsauri amma koyaushe tare da tausayi bayan tsoma baki, bayar da taimako na gaggawa idan suka amince su nemi taimako, ku kasance a nan dan goyo baya wajan fara magani ko ta hanyar shiga shirye-shiryan juya kula ko tsoro. Goyan bayan na cigaba, sake ƙarfafa wa daga shan giya yana buƙatan lokaci kuma mutum zai buƙaci goyan baya na musamman da jiki ko daga iyali dukkan a wannan lokaci mai wuya. Mahimman abubuwan da ya kamata a tuna manufar tsuma baki ba wai tilastawa mutum dai na shna giya ba ne sai dai taiamakawa su gane cewa akwai buƙatar canji da kuma ƙarfafa su, su nemi taimako lokacin da hanyan suna da mahimmanci.

'Yan uwa na kusa, shin idan muka ce 'yan uwa na kusa su wa ake nufi? To 'yan uwa na kusa dai wasu jigo ne a rayuwar mutum wanda ba za a iya rayuwa babu su ba. Wanda ba zai iya janye jikin shi daga su ba, waɗannan mutane su ne iyayen mutum 'yan uwan shi na jini, ya ko kanwa, wa ko ƙani, sai kuma miji ko mata da yaransu. Don haka wasu mutane ne da ba za ka iya keɓanta da su ba, ko ka ja jikinka da su waɗannan su ake kira da yan uwa na kusa. Shin ya alaƙa ke tafiya tsakininku da yan uwanku na kusa? Ya kuke kasancewa ya kamata a ce a matsayinku na yan'uwa na kusa tsakanin iyaye, uba, uwa da 'ya'yansu su kasance masu sakewa da ya'yansu su yi nishadi tare. Ku je su yi kallon wasanni tare saboda yara su sake da su, su faɗa musu duk matsalarsu. Haka nan tsakanin ya da ƙanwa ya kamata akwai sakewa akwai ƙauna akwai kuma shawararwari saboda in ka sake da mutum ko kanwanka in ka sake da ita za ta gaya maka duk matsalarka ba za ta gaya ma wani ba, kuma yayanku zai iya zuwa ya faɗa miki duk matsalar shi ki ba shi shawara ku rufa a tsakaninku ba sai wani ya ji ba na waje. Ya kamata a ce zamantakewa da yan'uwa na kusa ya kasance mai ƙyau da kuma buɗi, ba hantara ba ko ƙyama. A'a ku Kasance da Iyaye uwa ki ja 'yanki, uba ka ja ɗanka ku kasance cikin nishaɗi da annashuwa da kaunar juna. Wannan shi ake kira 'yan'uwa na kusa.

Maryace me daɗi da hutu na yau da kullum ina son kallon faɗuwan rana a lokacin da yamma ta yi, lokacin da yini yake komawa dare, lokacin da mutane suke gama hada-hadansu na yau da kullum muna komawa gidajensu faɗuwan rana yana haifa da inuwa inuwan rana a ko ina da cikin ruwa kuma hazo yana komawa duhu a a lokacin ne nake komawa baya na natsu na gode ma duniyar da nake rayuwa a ciki bayan na koma gida ina yin girki na daga aikina na koyarwa ina koma gida se in girki na se mu zauna mu ci tare da me gidana daga nan za mu tattauna mu yi labaranmu mu yi ɗan maganganunmu ban san dai me ye a maryaceba ama ina jin daɗinsa wata ƙila yanyin yana kasancewa shuru ne ko kuma yanayin lokacin da ba takura ne na aiki ko na mutane ko wani abu nau da kullum ko ma dai mene ne da dalilin wannan yana yana matuƙar yi mini daɗi yana matuƙar yi min daɗin fasahar zane na ina son zane ina jin daɗin shi a wannan yanayi na na yanmaci bayan na gama zan kasance ƙarishe yin gyare-gyaren fatata maryace yanayi ne me daɗin gaske shi ne ya kuke ƙara son ya kuke jin daɗin maryacenku.

Buƙata da so za mu bayyanar, a yau muna so za mu yi magana ne a kan buƙata da so. To mene bambanci tsakanin buƙata da so? Zan yi magana ne akan yadda mutun zai samu sauƙi idan ya tsinci kansa cikin wani damuwa wanda zai rasa yaya dai zai gudana da wasu al’amuransa, wato idan aka ce mutun yana cikin wata damuwa mai tsanani shi ne mutumin da ba za ya iya ya zauna ya yi maka tunani cewa mene ne mafita dangane da wannan matsala da ya tsinci kansa a ciki ba ko kuma dalilin da ya sa ya tsinci kansa cikin wannan matsalan. Sannan wato samar da kai ma cikin wata matsala ya kasu kashi biyu, idan mutun ya tsinci kansa a wani yanayi da ya sa shi haushi zai iya tunani mene ne ya sa shi haushin, sannan kuma kila zai yi wata tunani saboda ya kawar da wannan tunani da yake tattare da shi shiko wanda ya tsinci kansa cikin wani mummunan yanayi wanda ba ya iya gane mene ne abu mai kyau mene ne mare kyau, zai iya ma salwantar da rayuwansa saboda ya rasa mene ne yake masa daɗi. To, duk dai wanda ya tsinci kansa cikin wannan yanayin to yana buƙatan a dan zaunar da shi a ba shi shawarwari akan wannan abu da ya sa shi cikin tsattsauran damuwa a rayuwansa. Zan yi bayani ne a yadda za ka zao abun kwaikwayo ga wasu, ma’ana wasu su ga wasu cikin ɗabi’unka suna kwaikwayon abun da kake yi ko kuma abun da ka yi na farko kafin mutane su kwaikwayi abun da kake yi mai kyau ko na wajen aiki lallai sai ka zama mai haƙuri sannan kuma sai ka zama mai tausayi, sannan sai ya zama kasan yadda ya kamata. Akwai yanayi da yake nuna cewa e lallai za a kawaikwaye ka na farko shi ne ka zama kana gane ina ne matsala take cikin abokan aikinka ko cikin jama’a sannan sai kai ƙoƙarin samar da mafita yana da kyau ka iya gane halin da mutane suke ciki, sannan kai sai ka yi ƙoƙarin cewa to mene ne idan ka yi mutane za su fita daga cikin wannan jaraba ko kuma su sami sauƙi. Na uku kuma ya zamanto kana da kyau wajen shugabanci shi ne ƙoƙarin daidaita al’amura duk wani abun da ya sami matsala ya zama kana da ilimin da za ka daidaita shi musamman ma a wajen aiki duka abun da ka ga cewa yana ƙoƙarin lalacewa ya zamanto cewa ka gane hanya, to mene ne hanyan da za a bi saboda ai gyara? Sannan kuma a matsayinka na wanda ake so a kwaikwaye ka sai ka mutun ne mai zauna wa ya yi nazari ya yi tunanin wani abu sabo ya zama kana kawo maslahan wani abu da yake faruwa ko kuma wani abu da zai iya faruwa. To, a takaice dai idan kana so ka zama abun kwaikwayo to lallai sai ka yi abun da mutane za su iya gane cewa e ka cancanci ka zama abun kwaikwayo ta wajen ilimi da fasaha da na lissafo za ka yi amfani da su ka nuna ma mutane cewa ka san abun da ya kamata sannan mutanen kuma za ka iya zama musu abun kwaikwayo. To yanzu da wannan za mu iya bambance tsakanin so da buƙata, wannan shi ne bambanci tsakain so da buƙata.

Ƙungiyoyin kwadugo ta Nijeriya sun buƙaci ma'aikata su yi yajin aiki a kan mafi ƙarancin albashi. Muna magana ne a kan ƙungiyar ƙwadago ta Nijeriya ta samar da yajin aiki wanda za a tafi ɗaya da watan sha biyu, shekara dubu biyu da ishirin da huɗu, a dalilin ƙarancin albashi Naira dubu saba'in da ba a fara biya ba. Mun yi magana da babban baƙonmu comrade Ameche Angunsumi akan men ne dalilin ƙungiyar ƙwadago na cewa a tafi yajin aiki na gaggawa. Sannan kuma a wannan yajin aikin zai tauye hada-hadan ma'aikata. Haka nan ya ce to lallai wannan magana tana a yadda take na cewa duba da yanayi an sa hannu, sa hannu yana da ka'ida kuma yana da lokaci. Amma har yanzu ba a fara biyan ma'aikata ba Naira dubu saba'in da aka sa biyan albashi da za a fara biyan su ma'aikata Naira dubu saba'in da aka sa hannu na karancin albashi da za a fara biya. Kuma wannan sa hannu ya daɗe kuma ko wane sa hannu yana da yarjejeniya ya bi ofisoshin ya bi tsari ya bi matakai amma har yanzu, abun ya yi yawa sai ya sa suka ce su janye aikinsu, saboda tsorotarwa ga mahukuntan da suka ce za su biya wannan kuɗi. Shi ne abun da. Wannan babban bako ya fada, na cewa wannan zai zama kamar tsorotarwa tunatarwa da mutane da muhunta ko gwamnatin da suka ce za su biya wannan kuɗi. Kuma sun. Ga ba za su bari a tafi yajin aikin ba, sai su ƙaddamar su fara biyan kuɗi saboda wannan abun ya daɗe.

Abincin titi a bakin titi na Najeriya da ake sayarwa da daddare, barka da warhaka wannan ma’aikaciyar lissafi ce da aka gwado take bayanin yanda take lallaɓa rayuwarta yanda take amfani ko kuma in ce yanda take sarrafa kuɗaɗenta wajen amfanin yau da kullum da kuma wanda take adanasu, ma’ana take ajiyansu, ta yi bayani ne akan yanda rayuwa yake da yanda za ka yi amfani da kuɗaɗe wajen gudanar da rayuwanka. Bayaninta kam ya ƙawatar sosai ta yi bayani ne akan yanda za ka gudanar da rayuwanka, in aikin gwamnati kake yi idan ma kasuwanci kake yi duk dai abun da kake yi na neman kuɗi a rayuwa, ta yi bayanin yanda za ka ajiye ya kasance kana da ma’aji na abun da za ka ajiye ka ɗauki wani kaso ka yi amfani da shi amfanin yau da kullum misali kaman biyan kuɗin gida in gidan haya kake, kaman man da za ka sa a mota in kana da mota ga marasa mota kuɗin da za ka yi amfani da shi ka hau abun hawa na tafiya gurin aiki, in aiki kake yi in kasuwanci kake yi na tafiya gurin kasuwancinka. Duk abun da za ka yi dai a rayuwa ya kasance ka yi tsari akan abun ka ajiye tsari akan abun da ka mallaka duk kuɗin da ka mallaka ya kasance ka yi tsari akan su kafin ka yi amfani da su ka cire wanda za ka ajiye shi, wanda za ka yi amfani da shi a yanzun ka cire wanda za ka yi amfani da shi a gaba. Ana san ka ajiye kaman ka yi amfani da kaso hamsin, za ka iya ajiya kaso talatin, kaso ashirun kuma za ka iya ajiye shi na nan gaba. Bayanin da ta yi dai bayani ne na yanda za ka gudanar da rayuwarka a cikin sauƙi kuma ka tafiyar da al’amuranka ba tare da ka sha wahala ko ka shiga wani hali ba, ya kasance abun da kake da shi za ka iya amfani da shi ka gudanar da rayuwanka ba tare da ka je ka ci bashi ba ko ka shiga wani damuwa ko wani hali ba. ya kasance duk abun da za ka yi a rayuwa akwai tsare-tsare da ka masa musamman wajen amfani da kuɗaɗe ya kasance duk kuɗin da ka mallaka akwai tsari da ka mai, akwai inda kake ajiya kaman kuɗin da za ka biya kuɗin gida ya kasance akwai inda kake ajiyansa daban inda kake ajiyan kuɗin da za ka hau abun hawa daban, ya kasance ka karkasa wuraren ajiyanka wurare daban-daban hakan yana da kyau sosai mun amfana. Mene ne ra’ayinku a abincin titi?

Ilmantarwan da ba na yau da kullun ba a taƙaice, a lokacin baya ilmantarwa yana da jibi ne da makarantu kawai ko jami’u, abun da ƙananan yara ke buƙata saboda su zama masu hankali fiye da shekaru masu yawa al’umma sun kawo shawaran karatun da ban a yau da kullun ba don duba da cewa al’umma za su iya karatu a kowane shekaru ba dole sai ƙananun shekaru ba, mutun zai iya karatu a kowane lokaci har zuwa ƙarshe rayuwanshi. A shekara alif ɗari tara da saba’in wannan ra’ayi na karatu na yau da kullun ya zama abun koyi a ƙasar Turai dama wasu ƙasahse daban-daban yayin da aka sake kallom da ake ma karatu da ma bambanci tsakanin karatu yau da kullun da wanda ma ya kasance ba na yau da kulun ba. Karatun yau da kullun ya ƙunshi karatun da yake ware a tsarin ilimi, mafi aksari ma a makarantu wannan tsari ya ƙunshi ajujuwa a matakai daban- daban da ake tsara ma ɗalibai, matakin farko har zuwa babban mataki, akwai kuma wani tsari da ya kasance ba karatu ba a tsakanin abokai ko wani guri daban ko kuma kafofin watsa labarai da sadarwa. A karshe karatun ya ƙunshi karatu a wajen gari kamar unguwanni kuma shi ba tsarin ajujuwa da sauran tsare-tsare yake ba, abu mafi muhimmanci shi ne ya kamata mu cigaba da karatu domin mu samu ingantaccen rayuwa.